Gino emiti gikulira ku nsozi era gisangibwa eyo yokka olw'embeera y'obudde esangibwa waggulu ku nsozi egiyamba okkula n'okkola emmere yaayo kubanga embeera eyo tesangikasangika walala yonna mu ggwanga.

Abazungu bano ababiri baali balambuzi era baali balambula ebimu ku byalo mu ggwanga.

Obutale bye bifo ebyettanirwa ennyo abantu mu bibuga okugula emmere, enva endiirwa n'ebintu ebirala, era abantu waliya abakyala n'abaami abakola ogw'okutunda ebyo ebintu okufuna ssente n'okukola emirimu egy'enjawulo.

Entulege zitambulira mu kibinja, ziriira mu kibinja, zinywera mu kibinja okusobola okwetasa okuva ebisolo ebirala ebyagala ozzirya.

Ebizike ebito byagala nnyo okuzannyira mu miti kubanga gye bifunira emirembe n'okulaba ebintu ebye... eby'ewala eby'enjawulo ebiba ebipya ku byo n'amaaso gaabyo.

Mu ttendeke ly'ebintu ebyafaayo waliyo emmotoka ezaali zikozesebwa edda mu lukumi mu lwenda abiri mu ttaano eziraga nti ezaasokebwa okukolebwa naye bantu bava mu ku n'akooye okutambuza ebigere n'anoonya engeri ey'amangu ey'okutambulamu okutuuka mu bifo amangu.

Bingi ebiva mu nte ennyama y'emu ku bbyo era esinga okwagalibwa n'okuliibwa mu nsi yonna.

Mu kyalo abantu baali balima omuddo ogwali gwetoolodde ennyumba zaabwe okwewala ebisolo ebisobola okuyingira ennyumba zaabwe ebibeera mu muddo.

Nnyonyi-nnyange kimu ku binyonyi ebyeddirwa mu bika bya Buganda.